Ŋutsuwo dɔ wɔm wole dziƒo xɔ dzi. Ame ɖeka lé ka ɖe asi. Ame mamlɛawo le nua hem. Wo katã woɖɔ kuku ʋi, wodo trɔza, ame ɖeka le wo megbe hekpla asi akɔ.

Amewo le mɔdzi ŋutsu woame eve nyɔnu metsitsi woame eve, ŋutsumetsitsi woame eve, gbadagbae nye ŋutsu ɖeka wolé nyɔnua ɖeka ɖe asi, ŋutsua ɖeka do awu ʋi edo kukuʋi wole nyɔnu metsitsia ɖeka ɖe asi.

ŋutu ɖeka nɔnyi ɖe zikpi dzi, éle mobal fun ɖasi edó talegbe yibɔ ekple bagaɖe nane nanewo le kplɔ̃ dzi ele gbɔ eye wokó machinaɖewo daɖe zikpi dzi le eɖokui gbɔ